Bipuɣunsi ayi n nyɛ ban ʒɛya bin ʒɛ luɣu shɛli maa nyɛla palli zuɣu ka moto doya ka doo kuriya gbubi nuchɛ baŋa ka doo gba kuriya n tabi o puli paɣa nyɛla ŋun ʒiya ka bia pa o naba zuɣu ka chɛchɛ baɣaba doo so ŋun kuriya tabi o puli maa yɛla liiga dozim ka bipuɣunsi maa gba yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji nima

Gban piɛli paɣa n ʒɛya o ni ʒɛ du shɛli ni maa di nyɛla din nahangbana nyɛ zaɣ piɛlli o yɛla liiga din nyɛ zaɣ vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ o nyaanga fulaawaasi nim nyɛla din ʒɛnʒɛya ka o nyaanga ka o nu chɛ baŋ nyɛ din paya o ni tabi binshaɣu maa nyɛla zaɣ vakaɣili

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka ʒi dikpuni gbuni teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tamya ka suu paya ka kuripooti ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka duɣu tam di zuɣu teebuli maa loŋni kuriga nyɛla din ʒɛya ka binluŋ pilli

Niraba n doli soli paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi yino nyɛla ŋun gbubi katawiya ka yino gbubi kpalaŋ kuŋ ka niraba ayi ʒi kpalansi ka binyahari bɛ di puuni ka paɣa yino ʒi bokati din nyɛ zaɣ vakaɣali bi ni bɛ shɛli maa tihi nyɛla din biɛni ka mori gba biɛni

do n bɔŋɔ gbanpiɛlla nyɛla ban bɛ do maani da baayi zala zuɣ' saa ka tɛyi be bɔɣiri n bɔɣigi taba paɣ' mini do nyɛla ban ʒɛya paɣ' maa nyɛ ŋɔ kpa nikpari piɛli ka yɛduhirigu ʒɛ be tuuni din do du shɛli maa nahin gbana nyɛla zaɣ' sabinli zaɣ' dozim

Tumtumdiba n bɛ bI tuma shee shab nyɛla bin kuriya ka shab ʒɛya shab nyɛla bin pili zipiliti ka shab bi pili bi tooni ha tihi ni mori nyɛla din biɛni ka palli doya doo nyɛla ŋun ʒɛya ka yɛ liiga piɛli o luɣuli zuɣu ha ka kuɣusi ʒɛya ka nyɛ roba kuɣusi zaɣ vakaɣali